geessay keehippe addussa gidio geella''o naa'iya puula miishsha ba kushiyaan oyqqada cora naatuura baydda de'awus.

Keehipee qofan cora gidida xaafo miishshati issi bolla de'iyaagetuppe eta garssappe de'iyaa ubbappe lo"idi beettiyaage biiriya gidishin ikka qassi bootta malkkiyaan xaafiyaaga.

Issi geelao naiya so miishshata ba kushsiyan oyqqada eqqidaaro gidishshin ippe qassi guye baggaara keettay de'ees.

Keehippe cimii cimida bitanee supermarkketiyaa karen eqqidi kayaa naagidi shamanawu xeellidi de'ees.

Keehippe cora gidida elektiroone miishshaati issi bollan dagatti uttidaageetanne eta giddonkka qassi keehippe coratti uttidaagee jenereeteriya gididi beettees.